Loko maro samihafa manintona ny maso, lanitra manga sembatsembanin'ny rahona eny antsefatsefany eny, ny tsatòkan'ny jiro, ny ahitra sy ny zavamaniry maitso mavana aok'izany.